Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ di puuni gala bɛni boraadɛ bɛni zaham bɛni kpam gba bɛni gala maa kamani dibata laasabu boraadɛ maa dibaanahi

Sarati n niŋ bee tingbani n dam ka yiya lu ka chɛmsi nim maa zaa piligi ka binyɛra doya

Sarati n niŋ ka loori nim kpɛ tabi ni ka niraba kana ti ʒɛya lihira lora nim maa mii wurisiya pam di saɣamya pam

Niraba n ʒiya dabba ni paɣaba n wuhuri bi ya polo kaya ni taada shab ŋmɛri lunsi ka shab ŋmɛri dawulɛ nima ka shab piɛbsiri pipiɛbsa ka shab wora

N nyɛla paɣaba ni ʒiya n kohari ʒɛriʒɛri binyɛra naanzuhi biɛni boraadɛ biɛni ka shab gbubi bihi chɛna